Hagee heezzu yelaga naati kattaa miiddi de'iyo misiliya. Hegeekka wolaytta moottaa giddon de'iya katta keettatuppenne tukke keettatuppe issuwaa.

hage toophiya qaali hiwote woossa keetta bantta sohuwa etti erisiyo misiliya.

Hagee naa'u yelaga naati tukkiya uyiidi de'iyo sohoy wolaytta soodo amban aabol gardden geetettioya kaafiyan yelagatti alaxxiyo sohuwa hagee.

Hagee asaa naati yettaa siyanaassi go"ettiyo wodiya miishsha. Wodiya miishsha asaa naati yettaa siyanawu go"ettiyo miishsha woyikko buqura.

Hagee nu misiliyan be'iiddi diyogee. wolaytta moottan de'iya deretuppe issuwa, Daamoota deriya woykko utettaa bessiya misiliya.

Hageeti heezzu naati wolaytta wogaa maayuwa maayidi/dungguzaa maayidi durishin beettoosona. Hagee Wolaytta wogaa yettaa duriiddi diya macca naata.

wolaytta keettan daro katta keettatinne tukke keetati de'oosona. hegetuppekka hagee nu isiliyan be'iidi diyoogee selam kata keetay wolaytta mootan diya kata kettatuppe issuwa.

Asa naati ha sa'aa bollan daro kushe hiillatun daro buqurata mel"oosona . Hegeruppekka hage nu misiliyaan be'ide diyooge jabanna malatiya eqqay asa naati kushiyaan medhdhido kushee hiilaa wogaa, kushe hiilata.